Nyamdu ɓolle ɗiɗi be hako, ɓe liɗɗi ha der pilet ɓe resini nyamowo wara nyama, ɓeɗo nyama gam nango belɗum, ittugo velo.

Maɓɓoode saare famarde saare on be do lowina dum maɓɓode hatton, himɓe nastata sare man hetton himɓe vortata saare man.

Suga ha nder roba dou paranti shuga ɓeɗo lowa ha nder kosam be dakkere ɓe jilla ngabe yara be lowa ha nder gari ɓe jilla be yara.

Kabeeji, ɓe ɗo ta’a ngam ɓe lowa ha dou nyiri ga ɓe nyamira, ko ha dou kusel to goɗɗo soodi kusel ɓe ɗo lowi na mo ha dou man o yaha o nyamira kusel.

Holandiya babal sorugo njaram, holandi madara suturo beri, abarba lemu bei njaram kala kala ha babal man.

Koromje joɗugo guda ɗiɗi ɗo joɗi ha palo be tebul ha yeso koromje man, ɓe sigi himɓe joɗoro be majum.

Buhu marori. Be semovita. Be nyebbam tewenti fafe litas. Be bulumji. Be marori reta buhu. Be supageti.be resi ha daw tails.

Dammugal sare nonde ɗanejum ɗon didi didi blu, dammugal sare on ɗo feɗi be kwaɗau ɗon ɓurɗe blog ha dau man, gotel man bo dammugal shago on ɗo ɓe kwaɗo be bindi ha dau man, ɗon leggal ha yeso sare man be varanda.

Deftere jei dooka ha ɓi adamajo doka on to tokki dou ɓi adamajo dole ɓe hukantamo.

Tumatur ɗuɗɗum be tingeeje be tattase nonde green ha babal choggu ɗo sora nga ɓe haurira haako.

Banao ɗo jodi ha gesa ɓe ɗo naftira ɓe majum ha remugo ha ngesa be ittugo gene ɓe ɗo naftira ɓe majum fu ha remtugo gesa to ɓeɗi gam ɓe naftira.

Kondoraga ha sakugo marori be ha sakugo hako be ittan diyam hader ga yora be defa hako man.

Gasa Allah ɗo taga gasa ha hore ɓiadamajo, ɓiadamajo lotan ɗon yaranɗon, worbe ɗo laba roɓe ɗo mora.

Labi, ta’urugo katako ɓeɗo wata ɗum ha inji ɓe kunna ɓe naftira be majum ha ta' urugo katakoji je ɓe naftirta nyiɓalo.

Gidan mai shafa babal yarugo nyebbam mota be mashin. Motaji ɗo wara nassa ngam yara nyebbam heɓa waɗa jahangal jungal be huɓu ganci nder wuro.

Chebul ɗo ɓari be manjagara, naftira bechebul ha ɓoftugo mburi be ɓoftugo leddi, anjagara ɓe ɗo naftira ɗun ha dasugo mburi ngam heɓa ɓe mofta babal gotel.

Guduma ɓe ɗo naftira be majum ha fiyugo kuusaji ha andu katako, ko ha bandu mahol gam ɓe wada koromge, ko be bila kuje.

Debbo mori gasa mako do hauri diri. Gasa balejum, judɗum o wailiti ngal hobbudu, o hosi hoto heba himbe lara.

Aji je bukkoi warata makaranta joda ha nder janga bukkoi do joda janga do ekita ko be janginta be heba be joɗa be fama ɓe fetta.

Ɓikkoi leɗɗe be taiti ha daw pilet nonde danejum be toɓɓon nonde burowun be orenj, ɓe taiti lemu, lemun sami, gonda, ayaba, a barba, be kankana, ha nder daw pilet man.

Turmi ɗo sili ha babal choggu ɓeɗo nyotira be turmi roɓɓe ɗo nyota borna, ɗon boroje bo haton ɗo sili sili je choggu be esi manga ndaaɗun ha kanjufu ɗo dari.

Derkejo ɗo joɗi ɓeɗo laɓa mo, ɓeɗo laɓa mo ha shago laɓugo worɓɓe yiɗi laɓugo ngam voɗɗa fottina jamaje maɓɓe.

Famili ɗo jooɗi ha daada ɗo jooɗi ha dou korwal be bikkoi mako ɗiɗi ɗo jooɗi ha leddi ɓe ɗo jogi deftere ɓe ɗo maɓɓiti jaanga.

Budurwa fauni mori wari ɗo larta ha windo mota lara paune mako to o vodi.

Ingel debbo mori morɗi ndaɗun, laasol laasol laasol, oɗo sukki hunduko furta gite, o ɗo wati riga diyam.

Bingel ɗebbo, oɗo wanca ha ɗau lawol. Oɗo ɗilla, oɗo wati paɗe be salla nonɗe gireen, be riga nonɗe buroun, be gasa juɗɗum oɗo sala ha lera. Ɗammugal nonɗe nɗanejun.

Lekki yarugo je be hokkata nyaudo yara gam o hefta njamu mako, ɗo joɗi ha do paranti je ɓe watata be limira lekki man.

Liɗɗi. Ɗer nɗiyam wancata, janlata, walata ɗon nyama nɗer nɗiyam. Ha nɗer nɗiyam waɗata rayuwan majun. Liɗɗi ɗo wanca nɗer nɗiyam sosai, wawata wancugo ha yasi.

Kufnol fulɓe ɓe ɗo loowa ngam ustugo naange, ɓe ɗo loowa fartugo na'i yahugo walde oora ɗi, ɗi dilla ɗi yaha maayo.

Design ɓe ɗo zana ha ɓandu mahol be sementi heba holla babal voda ha nder sudi.

Leggal fulawa jei chi’e mauɓe, tiggata ɓandu mahi maɓɓe ɓe ɗo tigga irin leɗɗe ɗo ha vanga ha dou mahi maɓɓe juɗɗi juɗɗi on yiyata ha chi’e mauɓe.

Fulawa.Be do tamsira sa’a kujeji. banta ko min hasitirta biredi.

Babal resugo urdi, be kare pawne .Ɓe ɗo waɗara be kataako ,ɓe fiyata babal man, ngam ɓe sila urdiiji, nyebbam, pawda ko ɓe fawnirta haa daw kataako man. Ɓe ɗo sila bannin.

Bindirɗi ɓe ko woggirta ɓe gam, ɓe ko settirta, ɓe kolo nonɗe yelo, nonɗe green, nonɗe blu, nonɗe boɗejun. je pensir man ɓe je ɗo banta kurori-kurori ni.

Leso nonde danejum, be katako ha chaka man, be cabot peppetel nonde danejun adau katakoji man ababal.

Urdi haa der boro, ɓe nyebbam hunduko ɗo hauri haa der boro, ɓe ɗo jogi.

Debbo mauɗo lowi riga nonde balejum o mori gasa mako o haɓɓi o foɗi he ɗi yeso o ɗo wati pedeli je ɓe watta juɗɗum, je be sorata je shago, o fauni yeso mako

Suudu ɓe waɗi pi'opi be bob bolle-bolle ha dow ɓandu pi’opi man. Nonde suudu man danejum tas be windo, pi'opi ma nonde danejum ɓe wadi bob ha nder lungu-lungu je pi'opi mai.

Resho bedo, naftira be majum kunna hite be dollirai diyam be defira nyiri, don ledda manja hada mai don tingere don ledda balejun ha dau reshoma.

Mabbode manga je sare gam mota ko kare manga salat.

Al kur’ani deftere diina ɓe ɗo janga ɗun ha juluɗɗe, ko ha sare ɓe ɗo janga ha julugo, al kur’ani deftere on je diina Islam.

Na’i ɗo dura ha nder gene, ha gefe ɗon leɗɗe ha to bo ɗon hosere maunde, goɗɗo ɗo ewa nde.

Deftere je andugo ko diina Islam wonti torri.

Debbo mauɗo yiwi fauni o wati pauda be jammaki, o lowi yeri ha noppi mako owati gele o fauni.

Kanampari be citta, jinja, hadaw pilat. ɓeɗo namira waɗira shai, ɓeɗo wata ha nyiri be lekki gargajiya.

Attargu, ha dau buhu ɓe rufi a attargu nonɗe green, nonɗe red, nonɗe yelo ɓe ɗo rufi dum ha dau buhu.

Kalkuletu, be ɗo haura lisafi be majum. Be ɗo naftira babal jangirɗe zamanu ga haurugo lissafi be man.

"Tuta" je leɗɗi fere nonde yelo bulu ɓe bodejum ɓe waɗi hode hode star ɗo dari ha do man ɗo turi.

Ɗebbo ɗo jogi urdi ha jungo mako, ɓe ɗo naftira be majum ɓe fufa ha limse ngam goɗɗo ura, ɓandu mako ura.

Alluha andinore je ɗo holla babal ɓe sorrata masa ha bauchi ɓewaɗi ɗum on gam himɓɓ anda ɓeɗo sorra mase ha babal man ga himɓɓe soda nyamu.

Turmi je rowɓe sodata yaha nyota ga ɓe faun ɓe ɓorna.

Kowowe ɗo nafa ha nyamugo dotti, ɗo be bononda ha nyamugo ngesa himɓe, ngatugo ɓi Adamajo watugo ɓi Adamajo nyawu ha ɓandu.

Unordu amma je zamanu, ɓeɗo naftira dum ga una hunde bana kayan miya ko ko shafi ɗum, ɓe ɗo unira ɗum amma seto be hawri ɗum be lantarki.

Taliya definga be hako, be marori, be cabej, be tingere, be tomato, ɓe hauri ngam nyamugo.

Koromje danewol bae flower ɓe resi ngam himɓe jooɗa haa ton ɓe waɗa lamar

Liɗɗi zaninga haa daw ɗerewol, ɓe zaani be pensir ɓaleejum. Ɗi ɗo waɗa rayuwa haa nder ndiyam, ɓe ɗo nyaama liɗɗi, ɓe ɗo defa ɓe ɗo sa'a nyaama.

Lekki yarugo je ɓe hokkata nyauɗo ha asbiti ko ha babal lekki, heɓa goɗɗo yara yamdita hefta njamu ɓandu mako o sendira be nyaud.

Gele, zane je gele zana ngam gele voɗa ha wata goɗɗo soda, nana belɗum maru.

Kayan miya hauri be tingere, tumatur, attarugu, baskoje, hako tingere pat ɓeɗo hawra nga waɗugo hako.

Hapik be do naftira sabul on je be naftirta ha lotugo bawosudu be man, be haipo bedo lotira bawosudu be man bedo lotira limse be majum ga laba.

Chebur hapellel ,be do jogi ha babalbe do wasira babal be bofta leddi mai berufa fere.

Booro jey jogugo jey rowɓe, rowɓe ɗo sooda booro ngam resa kare pawne maɓɓe, ceede, waya be ko caafi lekki.

Ɗo bo fayannde zamanu, ɓe ɗo naftira be maajum ngam ɓe defira, ɓe sa’ira hunde. Ɗum fayannde on ammaa jey zamanu, ɗo naftira be lantarki, na kaatene ba.

Biskit kokonot ɓeɗo sonna ɓukkoi ga ɓe esta ɓe ɓe yaha makaranta, mauɓe ɗo nyama biskit gam suno ɓukkoi bo gam ɓe esta ɓe.

Kore defurugo ɗo bili ha cago sorrugo, ɓeɗon naftira be majum ha defurugo be sa’urugo hako ɓe sa'ata ɓe nyama be majum.

Ngesa marori ɗo fuɗi voɗi ɓenda ka, ɓeɗo rena ɓenda ngam ɓe itta ɗum ɓe ya ɓe sarrifa, ɓe sorra ngam ɓe soda nyamu.

Ledde be gene babal yarugo hendu ɓikkoi be maube do ya yara hendu toton ngannanugo beldum ko nder siwtare.

Burɗi ɗo ha leddi ɗo haɓɓi be leppol, ɓeɗo vuwira be burɗi vo’’ina babal vuwa laɓa.

Booro gargaajiya, ɗo ɓili haa kuusa, haa ɗo tappi haa ɓanndu kataako, haa luumo ɗo jooɗi. Ɓe ɗo naftira be man, rooɓe ɗo waata kujeeji haa nder ɓe dilla fattude be maajum.

Halagare ɗo rufi ha dau deftere, ɓe ɗo naftira halagare ha logo ha nder koli ha nder halagare ngam paune.

Boro ɓukkoi roɓɓe ɗo naftira ha vakugo ɓeɗo joga lowa care paune, waya, chede.

Ɓikkoi ha dou benchi. Wobɓe ɗo vinda wobɓe ɗo joɗi lara ha nder aji ɗon nder ɗo taki ha bawo.

Derekejo yiwi laɓi worni limse riga jungo juɗɗum nonde bulu be salla bulu be pade ɓalejum oɗo woma ha sera chudi.

Goiva ɓenduɗi himɓe don nyama goiva ngam be nana belɗum, ngam hunduko vela.

Nargiyol, duule ɗo hawra, wadda iyeede ha nder duuniya, iyeede toɓata jee min andi ɗo nargiwol on ɗo hawra, wara toɓa.

Nyiri marori ɗo jodi ha nder parenti be salat ɗo he’i ha dow mai be yaji ha sera, be kokumba do he’i ha nder man nga himɓe nyama.

Fijirde nder ndiyam, ɓe ɗo fija bol on haa nder ndiyam ngam ɓe laara, ɓe nani belɗum, ɓe sankiti i'yam, ɓe haɓda ɓe ɗo fija ngam hawrugo hoore dereke'en.

Njaram ɗo joɗi nonde fere fere, ɓe ɗo do naftira be majum ha babal bangal, inde, ko ha lamar fere be sendina himɓe yara ngam valla himɓe seyo.

marori definga be kusel be hako be hauri be chokali hander plate be nyaman

Leddi babal sahara, be maayo ha caka moota, do dari ɗon leɗɗe leɗɗe leɗɗe, ɗo tiggi tiggi tiggi haa geefe maayo man. Pellel sahara sey ngelooba andata laabi man.

Foda ɓeɗo naftira ɗum ha paune je yeso roɓe, ɓeɗo lowa ɗum ha gesa mabɓe, dida dida, toɓɓa toɓɓa wuja wuja.

Apple ɓe ɗo nyama apple ɓeɗo ɓiɗɗa ndiyam majum yara, ɓeɗo waɗira ɗum jus, ɓeɗo hauta ɗum be nonde leɗɗe fere-fere wadira frut salat, nonde apple mae bodejum nda bafe majum green.

tattace nonde girin haa bandu leɗe ɓe ittai haa bandu legal leɗɗe mai. Tattace ɓe ɗo itta to ɓendi ɓe ya ɓe he'a be lallita ɓe defa haa hako.

Metelli ɗo dilla ha dow ɓoggol, metelli nonde boɗejum je jumri yarewo jumri ɗo dillah dow ɓoggol ɗiɗo jeri ndiri.

Bana Muskuwari je ɓe itti ha ɓandu leɗɗe, ɓe itti ɓenduɗe, ɓe yahan ɓe fiya ɓe itta muskuwari.

Kofi je nyeɗugo ndiyam, yarugo ndiyam, yarugo mbusiri, yarugo ti.

Yeri ha ndar leda, ɓeɗo sora yari ngam roɓɓe soda ya wata ha noppi maɓɓe, ɓe ɗo faunira beman ɓeɗo lowa ha ɓurɗe nopi.

Playa guda tati hadau katako ka be do ta’ira boggi lantarki ,playa be do nyobba jamdi be man bedowda bendin.

Nyebbam je roɓe wujata ha kunɗe maɓɓe. Nyebbam on je hunduko roɓe on wujata nyebbam man

Mabɓode manga je be watata ha saare, nonde balejum be mohol man pentinga, get be do naftira ha nastungo kare mauɗe mauɗe ko mota ɓeɗo tokkira het totton.

Salat ɗo jugi ha dau tire ha babal cogu ha dau tebul, ɗon soro'o man ɗo joɗi ha gefe be bako, salat ɓe ɗo soda ɓe ya ɓe he’a, ɓe haura be tumator be tingere, ɓe waɗa ha dau niyire ɓe nyama.

Yeri be sarka je rowɓe. Ɓe ɗo wata sarka haa nda nde, yeri haa noppi, je rowɓe ngam ɓe fauna ɓe majum ɓe voda.

Sabulu, pellel ɓe silata sabulu ha supa maket, beɗo takkiniɗi cheɗe majum, kala sabulu fu be cheɗe majom, sabulu ɓedo naftira ha yiyugo ko lotugo kare.

Roɓe, yare ɗo rondi kare diga silawo, rooba, tummude mbeɗu be u nordu.

Yeri je roɓɓe watata ha noppi gam ɓe voda ɓe wanca be majum.

Kare kuugal jey ngesa, ɗon manjagara, ɗon doonurgal, ɗon ceebur, ɗon banowo ɗon. Ɓe ɗo yahira ngesa, ko ɓe ɗo vuuwira dow laawol, ɓe ɓofta leddi ko ndotti.

Cebur, ɗoo ɓari ha mahol, cebur ɗoo ɓoftira leddi, ɗoo sumpita pellel jiddere, ɓofta dotti.

Gas silinda, je defurgo nyiri ɗo nɗer kishin ɗo joɗi, ɗo joɗi ɓeɗo naftira ha defurgo.

Palo be corwar, manga Peter be tebul maringa glas ha caka.

Moota soja jey ladde, ɓe ɗo naftira moota haa ya'ugo habre haa ya'ugo reena wuro.

Gene nonɗe girin ɓe jungo ɓi aɗamajo. Ɗon hula nonɗe ɓoɗejum ha ɗow gene man. Ɓe ɗo ɗollira gene ɗo wartira ɗum zogale.

Lekki yarugo jey ɓe hokkata goɗɗo nyawdo yara ha asibiti to nyawɗo, ngam o hefta njamu maako, heɓa o senndira bee nyawu ko daamata mo.

Ta sau tangaran non de danejum edm hunde banta frut hander man ɓe yarina hoɓɓe.

Yeri, sarka, ɗan kunne, rooɓe don wata ɗum ha noppi maɓɓe be ha dade gam ɓe fauna be man ɓe voda.

Kombuwal ɓe goɗɗo ɗo dari ha nder man ha nder mayo, oɗo ɓamti jungo ɓeɗo naftira be kombuwal ɓe ɗo waɗira jahan gal ha nder ndiyam.

Urdiji je himɓe sodata nauɗi yarata caahu haa babe yadu.

Neskef, ɓeɗo waɗira sha'i ɓeɗo wata ha nder ndiyam ɓe wata shuga ɓe waɗira sha'i, woɓbe fere ɗo wata be madarafu.

Debbo, waati gaasa kanti. Ɓawo man nonde ɓalejun, les man bo nonde boɗejun. O wailiti ngal ɓawo ɓe hoosimo hoto, o ɗo ɓorni riga nonde blu, be leppol haɓɓi ɗo tariri riga man nonde brown, o wailiti ngal yeso bo o hoosi hoto.

"Algaita" ɓeɗo naftira be majum ha fufungo lallamɓe ko wakkati buki ko wakkati lamar.

Kankana ɗo kanjum ɓe wi’ata kankana, ɓeɗo nyama ɗum, e taa de ɓe nyama be nana belldɗum ɓukoi kanjum fu ɓukoi leɗɗe on ko vie ɓukoi gene ɓeɗo nyama ɗum.

Konkoje, ɗon je ɓe pusi ɗon je pusaka. Konkoje ɓawo man nonɗe ɓurowon, nɗer man nonɗe girin. Ɗo ɓanɗa kurori kurori, ɓe ɗon mura ɗum.

Sarka be yeri be jawe be halagare ɓe resi ha dau hunde roba haɓɓanta ɓi adamajo. Ɓe waɗi dezign wala hore wala jonguji.

Boggi je inji kebul, ɓedo wada ha inji mota ko inji markade bedo wada gam valla fanka doggudu.

Gomna ɗo joɗi ha ɗau, ɗo jogi tasbirgol, goɗɗo ɗo turi ha yeso mako bo ɗo sappa ha babal fere.

Kek ɗo jooɗi be drinks jei yarugo be sigi ngam... ɓe ɗo waɗa ɗum ha lamar, ɓe ta'a lamar ɓeddugo duuɓi goɗɗo, ngam ɓe nyaamo ɓe valla mo seyo.

Cak cakasare, ɗon keke ɗo paki hadau inta lok, ɗon mabbode nastugo falo nonde ɓalejun, ɗon windoji, ɗon bob haa mahiman.

Kare fijirde, je ɓikkoi, je ɓe zanata, ɓe vindirta, ɓe ekita bindi be man, ɓukkoi ɗo ekita bindi.

Kwali lekki haa tayls. Ɓe ɗo sooda lekki ɓe yara, to goɗɗo nyawɗo ngam o hefta jamu ɓandu maako.

Budurwa sanci hore mako gasa mako, omaɓɓi yeso mako oɗo semta ha sera windo.

Nyiri lawandi be haako, je ɓi adamajo yiɗan nyamugo, nyama hara redu tedda, o nanga hota kugal.

nyiri laawinga be ha ko egusi ɗo jodi ha nder pelet no himɓe nyama.

Faadu, madara ɓukkoi jei kampani fi'yata ɓukkoi kecchon jei yarata.

Jungo ɗo jogi nyebbam wujugo haa hunduko. Rooɓe ɗo wuja nyebbam haa hunduko maɓɓe to ɓe yiiwi, ɓe ɗo faunira be mai.

Babal nyamugo der ke'en nai ɗo joɗi nyama sinaks, ɓeɗo joɗi habenci gotel don ɓe ɓeɗo yahi hato pellel ɓe watta oda, beɗo waɗa oda kamɓebo koɓe yiɗi.

Benci je ɓe resata haa aji, ko sekandariyal, ko praymari. Ɓe ɗo resina ɓikkoi wara joɗa, heɓa ɓe jangina ɓe, heɓa ɓe faama ko ɓe janginta ɓe.

Maase be haako, himɓe ɗo waɗa ngam nyaama, ɓe ɗo waɗa ngam ɓe hokka sadaka, haa babe jangirde.

Manjagara ɓeɗo naftira ha foɗugo ɓuri vuwo ngam babal vuwa, voɗa, laɓa, dastam buri mofta ha babal gotel.

Fijirde dambe je dereke’en fijata ha gaɗa wuro ɗo mofta himɓe nga ɓe wara ɓe lara no ɓe fijata fijirde dambe. Himɓe ɗiɗi ɗo waɗa dambe ɗon ɓe ɗo dari lara ɓe.

Koromje nonde blu, bedo resa Koromje ha babal Jirgi ko babal Asbiti, ngam himbe wara joda rena seto layi mabbe wadi wari se be dilla

Zane, ɓe zani fuloroɓe ɗiɗi ha bandu pepa, goto ɗolowi riga be’adiko nonde yelo, goto ɗolowi nonde bulu, ɗon ci'e fulɓe hasera mai bukkaji-bukkaji ni be koseje ha bawo maɓɓe.

Boda chaka Kamaru be Nageria soja en ɗo dari ɗo rena chaka boda Kamaru be Nageria ha gurel Cross River ɓe waɗiɗo.

Lekki asibiti je nyauɗo yarata ngam fama ɓandu mako ko heba jamu mako.

Roɓe yare fere ɓe borni kare yare mabɓe, ɓeɗo woma, ɓeɗo seyi, ɓeɗo woma lamar.

Maklin, ɓe ɗo naftira ha woggugo nyi'e, ɓe ɗo wata ha dow brosh ɓe woggira nyi'e. Ɗon makilin ji man ɓe ɗo resi ha babal choggu kashi-kashi, iri-iri.

Ɓe hauri fulawa ha dou tire ɓeɗo jogi laɓiji ɓeɗo jogi taso man ɓe ta’an ɓe waɗira chimchim ko biredi.

Dereke’en fijobe bol ,ababal fijite bedo borni kare nonde green webbe do borni kare nonde yelo bedo fija ababal fijirde do tarni be koromje be madi.

Kungiya derken je fijoɓe bol ɓe mofta babal gotel be maudo mabbe, ɓeɗo hosa hoto ha dau daldal pellel fidirde mai.

kwadau do sili ha babal choggu do vindi dubu takos be kimaji ferebo kiman do der ledda hadau dobo don jaramji hadau do sisili.

U'nordu u'nor u'rina bakuru, bake, yaaji, ngam be ko behawrirrta hako.

Debbo mori hore mako, o mori holla no mordi man woni, o ɓamti hore hadau o hosi hoto.

Booro, babal sorrugo borooji, ko nandi be boro makaranta, boro vakkugo jei rowɓe. Ɓe boro resugo kare ha sare, be boro waɗugo jahangal.

Atm, babal ittugo ceede. Himɓe ɗo wara be kaati maɓɓe, ɓe nassina, ɓe itta ceede. Mashin man ɗo vurtina ceede on de himɓe hos yiɗi ya naftira.

Butali ɓoltinga ɓe hebbini boket nonde green, be ɗiɗi danejum, ha ngesa, butali ɓe ɗo ya wula, woɓɓe ɗo dolla ngam nyama, woɓɓe ɓo ɗo wula ɗum

Lekki malaria je be hokkata nyaudo mo nyawi malaria ha asbiti. Oyara ngam o hefta njamu mako, sendira be nyau man.

Lantarki, ɗo naftire be haske naage to haskedon naage jemma do wadda haske haskina himɓe laabi.

Boro vakkugo je robe ɗo joɗi. Roobe ɗo naftira be majum. Be wata kujeji mabbe ha nɗar. Ga be faunira beman be yaha fattuɗe be majum.

Fa'turu nonde danejum be ɓalejum ha ɓandu majum ɗo joɗi ha kombi kosɗe goɗɗo. Faturu yiɗi ɓandu wane, faturu ɗo 'yakka kusel, nyamdu ɗo yara madara.

Kicin je zamanu, nda tebur ɗo joɗi ha chaka, be babal laybugo tasaje, tebur je joɗi ɗo nda be babal ɓe gas sigorto koɓe defirto gaskuka.

Kwali guda jego. kwali man himɓe ɗo soda yaha naftira be jemma to wala hite. Ko ɓe naftira jangirde ko ha defugo, ko ha nastugo ɓasudu.

Ɓingel debbo wati sarka, suddi gele ɓorni limse boɗeje fauni vurti vodi.

Kisshin babal defugo be firish nonɗe danejum babal ɗefugo gas kuka danejum be microwef ovum ɗo dari ha nder kicchin.

Furaayin payin, ɓe ɗo sa’ira ɓulumji, dankali, tinngeere, koy, ɓe ɗo sa’ira hunde ɗuɗɗum banta, liɗɗi, kusel.

Katako lesso nonde boɗejum be toɓɓon didon ɗaneje, ɓe ɗo fiya katako je lesso ngam joga katifa, voɗa ha sudu.

Lekki yarugo je ɓikkoi keccon, je to ɓe nƴaube ɓe hokkata ɓe, ɓe yara ngam ɓe yamɗita ɓe hefta njamu maɓɓe. Lekki man ɗo nafa haa ɓandu ɓikkoi.

Sitaam jey ɓe ɗo naftira be maajum, haa waɗugo saynin, ɓe toɓɓa dow ɗereeji, haa makarantaaji, babe kuuɗe, be ofis haala ɗereeji. Ɓe toɓɓa haa dow ɗereeji, ngam ɓe heɓa ceeda.

Koram je, je be silata ha palo ko ha ofis . Nonɗe ash. be nonɗe buraun. Be nonɗe bulu. Be ɗo resa ngam jabburki hobbe joɗa ton.

Ɓikkoi leɗɗe belkon gonda, lemu, abarba, apul be kankana, ha dou pararanti be laɓi ha geefe be rooba nonde bulu.

Leggal alayyaho, ɓe ɗo aawi fuɗi haa leɗɗi, mauni nonde maajum girin, ɗon lait girin, alayyaho ɓe ɗo sooda haa luumo, ɓe ɗo aawa to fuɗi ɓe tepta ɓe ya ɓe he’a, ɓe defa himɓe nyama.

Tumatur be awi fudi bendi nonde bodejum, bendi be nonde green do mauna ɓendai tawan be hako tumatur man ha bandu leggal.

Jok nonde brown be mabbode man nonde danejo hadau tebul man do be ledda ha kombi tattashe ha tebul.

Sarka be yeri ɗon resi ɗum ha dau leeso, beshit nonde danejum be didi bodejum. Ɓe ɗo waata sarka ha dande yeri ɓe ɗo waata ha noppi.

Ɓikkoi makaranta ɓeɗo joɗi ha nder aji ɓeɗo danna computar, ɓeɗo lowi uniform nonde milk kolo be salla ɓalejum ɓeɗo nder aji benciji maɓɓe nonde green ɗon window glas.

Akwati nonde ɓalejum ha dou tiles kombi labule nonde danejum, ɗon sera mahol mai ɗon penti nonde brown, ɓe ɗo lowa kare nder akwati ɓe resa, ko to ɓe dillan njahangal ɓe ɗo wata kare ɓe dillida.

Jarida je ɓe jangata ɓe nana habaru duniyaru ko doggata nder mare.

Goiva, ɓe ɗo nyama nga nanugo belɗum. Ɓe ɗo naftira haa waɗugo njaram. Ɓe ɗo nyama ngam hunduko vela. Ɓe ɗo hokka nyauɗo nyama.

Chim - chim ɓe ɗo waɗira be fulawa, ɓeɗo lowa yerande ha shaka majun, ɓeɗo sorra, himɓe ɗo soda, ɗo nyama ɗon yerande ha shaka majum.

Babal sorugo koromje, ɓe ɗo sora koromje, diga kompani. Kanjum na ha kafinta en ba be yahata ɓe soda. Ɓe ɗo soda ɗum ha shaago manga, plaza. Ɓe ɗo hosa ɗum diga totton, ɓe yaara sare, ɓe yaha ɓe resa, ngam himɓe jooɗa. Ɗon darooɗe, ɗon leese, pat ha babal mai.

Panɗe defurgo nyiri, defurugo kusel, ɓeɗo dollira ndiyam, ɓeɗo sa'ira be mai.

Lambatu ɓe ɗo irta ɗum haa kombi laabi gomnati, ɓe ɗo waɗa laawol ndiyam, heɓa to ndiyam toɓi, dinga saalugo, taa nasta ci'e himɓe, ta vonna laawol.

Babal fijirde bol jey dereke'en warata ɗo fija. Haa nder laaroɓe, jooɗa ɗo laara ɓe, ngam ɓe ɗo fija sankita ƴiyam, ɓe ɗo hawra hoore dereke’en.

Unordu, ɓedo unira hunde heɓa ɗigga. Koɓe defirta, ko ɓe nƴamata. Ɓe ɗo unira irin biriji, kayanmiya, kurori.

Alluha jey ɓukkoy ekkititta binndi, ko zaane, ko bindi, ɗo banta alluha. Alluha himɓe anndi ɗo, ɗum alluha on ammaa jey ɓukkoy ekkititta binndi.

Clippar inji laɓugo hore worɓe, worɓe ɓeɗo laɓa ɓe, ɓukoy, dereke’en, be dotti'en ɗo yaha shago laɓugo, ɓedo laɓa ɓe clippa, ɗon brosh je ɓe fiddirta nyi’e clipa man, dont roba je ɓe lowata ha hunduko clippa man je hosata gasa seɗɗa seɗɗa be nyeɓɓam.

Zaane ɓandu muhol je jangirde. Ɓukkoi ɗo yaha ɗo laara zane man haa ɓandu mahi, ngam janga no haandi sosai.

Leɗɗe. Leɗɗe ɓeɗo sora ha dau laabi ko ha chi’e. Beɗo yaara saare ngam ɓe huɓɓira hiite ɓe waɗa ha katene ɓe defira nƴiri be man.

Urdi be do pesa ga himbe ura, ha a vurti ko ha vangi pat a enanama a do ura sosa sosai.

Kare paune je robe. Ɗon pauda. Be ɗo wuja ha yeso. Be nyebbam hundugo, be bindirgol je be zanata ha dau geyaram. Be nyebbam hundugo. Be nyebbam wujugo ha banɗu.

Kemis, babal sorugo lekki je nasara lekki asbiti, naje gargajiya.

Nyamdu, ɓe ɗo nyamaɗum ɗo mari kusel gertogal ha nder , nda gosluo ɗo ha nder pilet danejuum, pilet mai ɗo mari zane fulawa toɓɓe boɗejuum, nda chokali ha nder pilet man.

Jamɗe fistugo moota, pampo fistugo, ɗo hawri be inji dammugal ta’ugo jamɗe.

Nyebbam jey waatugo haa hunnduko, jey rowɓe. Rowɓe ɗo naftira be maajum, ɓe waata haa hunnduko maɓɓe, ngam vo’itinaɓe hunnduko.

caras do jeri ha babal choggu be kokumba nonde green be yellow. Caras nonde boɗejum ɗo joɗi je choggu.

Aguaga dande juddum don derkeji be do tarne be raga aguaga man bedo resa dun ha sare do wanca ha sare.

Fulawa ɓe tiggi haa sera mahol ɓe tarni, ɓe ɗo yaha sooda fulawa haa dow laabi.A babal ɓe sorrata, ɓe wara ɓe tigga haa saare kesum. Ngam vo'’ina saare man voaɗa hoosa gite.

Riga juddum gawun jerobe, be do borna dum nonde riga man bulu ha bawo majum don limse fere nonde man yelo be zane danejum be balejum ha bandu man.

Yeri be sarka ɗo joɗi ha dou roba kujeji be sorrirta ɗum je rowɓe, ɓe ɗo soda wata ha dande maɓɓe be ha noppi, ɓe faunira be majum.

Kaayan-miya, chitta, gaalik, tumaatur, be salat, be karas, ɓe ɗo dirɓa ɗum ɓe haura ngam ɓe defa.

Ɗan siyasa ɗo dari, o ɗo jogi dereeji cuɓi. Ɓe ɗo naftira be maajum nga ɓe sufta jam'iyyawa lamata.

Ɗo leda on, ɗo naftira resugo defte, watugo ɗareji ha nder ɓe defte majun wani sera maji.

Keke napep ɗo hosa himɓe yara daga pattude yara pattude ɗo hosa dongal goɗɗo yara lumo, ɗo hosa goɗɗo yara ɗum lumo yara dum julurde.

Bukkaji ciyefulbe fulbe do nyiba be lobe, be wasa gene be yowa hado warta cudi mabbe hader ladde man be tarna be sekko sare man.

Be ɓamti cokali je lanyugo hako ɓe ɗo e'sira nyiri be man don labi ha daw tebur ɗo jeri nonɗe bodejum be nonɗe bulu be nonde girin don katakoji bo.

Roba resugo kare paune jeroɓe ko shafi urɗi nyebbam wujago ha hunduko urdi.

Sudu leeso ɗo ve’’iti ha nder sudu, be katifa kesum, nonde leeso man brown be hoto ɗo zani pucci ɗo dogga nder ndiyam be darugal ha gefe man.

Ɓingel ɗo mori ɗum ɗo waliti ɓawo. Nda ɓe lara morɗi mako.

Ɓikkoi leɗɗe, himɓe ɗo soda ɓikkoi leɗɗe ngam nyama nana belɗum, ɓeɗo sonna nyaudo ngam yara heɓa hunduko vela.

Caago babal sorrugo defte anndiraaɗum bukcop .Ɓe ɗo sooda deftde fere-fere jey jangugo, jey vindurgo ko himɓe naftira be maajum haa makaranta ko haa babal oofis.

Yeri goldin kolo, ɓe resi ha dau capet nonde grin, ɗon nda didawol danejun, didawol pink, didawol popul ha ɓanɗu capet man, yeri ɗo ɓe ɗo wata ha noppi.

Geldi do wanca chakagene daw ledde. Gilɗi to a mema dom se nyobba bannin, gilliyom do bannin nyobbirta yidabe mema ɗum.

Bandu leso ɓedo naftira ha leso on, ɓedo katifa ha chakamajum ɓedo resa kataku bewara be yewa katifa ha chakamajun warta leso.

Ɓikkoi ɗo joɗi ha dow benci ha aji, mallumjo debbo ɗo dari ha yeso aji ɗo jangina be ngam ɓe fama, ɓikkoi man woɓɓe ɗo ɓorni riga nonde girin, woɓɓe bo ɓornai, ɗon ɗareje ɗiɗi ɗo takki ha mohol ha yeso aji man hakombi windo.

Na'i boɗeji ɗi ɗo haɓɓi ɓe ɗo dura ɗi ha sare kanje ɗi wala vurta yaha dura ha yasi ha sare ɗi ɗurata ɗiɗo da dari woɗɗi ɗo wali goɗɗi bo ɗo dari.

Ɓingel vurti ha yasi kosɗe gotel ɗo nder gosɗe Gotel ɗo yashi, o wati salla jesi nonde yelo be riga non pinc oɗo vurta yasi damugal sare.

Dotti'en ɗo joɗi ha babal ɓe ɗo waɗa do’a, ɓe ɗo tasba, ɓe ɗo lowi kufneje, ɓe ɗo waɗa do'a.

Koromje, ɓeɗo hosa koromje yara sare bangal resa hacura gam hala hobbe warata joda lara sare man no va'i.

Debbo do dari be mordi ataci man, do nyobbi validiri hado hore mako be yeri nonde bo dejum ha noppi mako.

Fijidde gargajiya, je ɓe viyata Dambe, Fijjide gargajiya on ɗo mofta himɓe, hemɓe ɗiɗi, do waɗa dambe, goto ɗo rena. Himɓe fere ɗo ɓawo ɗo daddari do yiya.

Fijidde ɓukkoi, jei ɓe garata, ɓe ɗo dogga, ɓe ɗo fija ɓe ɗo jala, ɓe ɗo nana belɗum. Ɗo fijidde jei ɓukkoi peppetel fijata ɗo dogga, ɗo samna chaka pattude.

Kofi njamdi ɗo joɗi ha dow tails, ɓeɗo naftira ɗum ha nyedugo ndiyam, yargo gari, yargo chayi.

Himɓɓe ɗo joɗi ha babal fijide bol, ɓe ɗo lara no fijide man fijata, ɓe ɗo tokka ɓawo himɓɓe maɓɓe ko ɓe en ɗo ɓe, ɓe tokkata ɓe a ɓawo.

Dambe fijirde gargajiya je dereke’en wadata, ɓe ɗo wata layaje hajungo bea hore maɓɓe, ɗo bukoi on ɗo fija ɗo ekita dambe, ɓeɗo habba leppol hajungo gotel, ɓeɗo fiyindira himbe do joɗi ɗo lara.

Debbo ɗo wayla karas ta’inga ha nder salat, be tingere do nder paranti nonde danejum oɗo jogi glas plet ha jungo mako oɗo toɓɓi lallea dou pedeliji mako.

Tummude ɗiɗo joɗi gotel ɗo hippi, gotel bo ɗo joɗi be zane haton, ɓe ɗo naftira be majum ɗo waɗira kosam ha nder ɓe yara ha jonta.

Njaram je ɓe sorata ha nder kwali ko gora, ɓeɗo sora, himɓe ɗo wara soda nga ya yara ha sare. Ɓeɗo yarina ɓukkoi be roɓe.

Hufnere. Ɓe ɗo naftita Hufnere ngam nange, Hufnere nga dilla afarta na'i a nasta walde, a nasta nange, ɓe ɗo latira ɗum nange on.

Cikilje: Ɓeɗo he'a ɗum wata ha dow salat ko ha dow nyamdu ngam himɓe nyama nana belɗum. Ɓeɗo he'a ɗum wata haura be ko haure-haure je nyamugo.

Koltaya ɗatal on je mota be mashin ɗo sala ha dow man yaha diga cemabe yahugo luɓe, yahugo babal kugal, ɓi adamajo wala va'a koltaya wanca sei mota be mashin.

Motaji hiloks Toyota ɗi ɗo dari. Ɓe ɗo naftira be maaji ɓe hokka jami'an tsaro, nga ɓe waɗa, ɓe vurta be wanca, ɓe laara wuro, ɓe nanga halluɓe leddi.

Kusel wulinga be sa’inga ɓe ɗo lowi ha nder roba ɓe resi I'e ha roba nonde danejum kusel boɗejum ha roba nonde ashcolo debbo ɗo dari ha dow mai resi robaji mai ha dow tebul.

Leggal ɗo dari ha dammugal sudu. Ɗum ɗo hokki ɗaudi ngam himɓe joɗa ha les be nana hendu peundu wakkati gullum to ɗuɗi heɓa ɓe acca nanugo gullum.

Sare, ɓeɗo maha sare nga himɓe joɗa ha nder sudda hore maɓɓe asiri joɗa jonde boɗɗum belɗum ha nder mare.

Nyeɓɓam je roɓe wujata, ngam heɓa laral laɓa, ɗigga, walta. Ɓe champo je ɓe lotirta hore maɓɓe, ngam itta ɗotti.

Debbo ɗo mori gasa mako, o wailiti hed ɓawo, oɗo lara darugal ɓe hosi mo hed ɓawo.

Maɓɓode manga je sare ha mota salata be kare mauɗi mauɗi salata dammungal petel je himɓe salata.

Woshin mashin. Mashin je lottugo kare ɓe ɗo lowa kare ha cykul ɓe mabi tanon ɓe lowa kare sai ɓe maɓɓa sai ɓe kunna dinga yirlugo kare ɗo lota.

Nyebbam gaasa ha jungo debbo, o hosi hooto hollugo ko tall waɗugo talla.

Korowa, pellel sorugo koromje je sare ɓe ɗo soda koromje yara sare ga himɓɓe heɓa joɗa, hoɓɓe be himɓɓe sare ɗo joɗira nga lara tivi, ko ga joɗa yeuta, ko ga joɗa nyama ha dau majum.

Ɗereke’en ɗiɗi do fija ha babal fijirde bol, ɗon bokkoi makaranta ɗo bawo do yiya no ɓe fijata. Goto ɗo habda jaftugo bol ha goto, banin fijirɗe bol va’i.

Urdi kala kala, ɓeɗo resi, ɓi adamajo ɗo naftira be urdi ngam fufa, wuja, nga heɓa ura ha chaka himɓɓe.

Tumatur kecchum ɗo joɗi ɓeɗo naftira be majum ɓeɗo wata ha hako ko ha dou salat ko dou nyamdu himɓe nyama.

mahdi zamanu ɓe ɗo maha be zane ha ɓandu man, be jamɗe, be bob, ɓe ɗo tigga leɗɗe mauɗi ha yeso mahdi mai, be raaga ngam heba vo’’ina sare man.